Moshilongo shetu omuna omawudhano ogendji go mathigathano ga yoolokathana. Aantu olundji shampa yadhana omawudhamo ngaka oha ya vulu okusindana ongushu dhiimaliwa ya yoolokathana shi i kwatelela ku nkene ya dhana. iimaliwa mbika aha yi zi koombaanga ngaashi FNB, Bank Windhoek nosho tuu. Iimaliwa mbika ha yi gandjwa oha yi nana no ha yipe aantu omukumo noonkondo opo ya kuthe ombinga mo ma wudhano wa yoolokathana ngaashi omatanga gomokambamba.

MoNamibia omu na omahala ogendji gokupungulila iimaliwa ngaashi: Ombaanga yaVenduka, Ombaanga yotango yopashigwana nosho tuu. Omahala ngaka ohaku pungulilwa iimaliwa aantu ihaya imana po kutya noongodhi nenge nuukalata. Omapungulilo ngaka oge li ga gamena iimaliwa yaantu.

Moondoolopa omo moka mu na oositola dha yoolokathana aantu taya dhenge oongeshefa dhawo. Aantu ohaya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu, oongaku, oombulukweya dhaakulukadhi, dhuunona nodhaamati. Aantu ohaya landitha opo yi imonene mo iimaliwa yawo, ya lande iiyemo yawo yo yi ihupithe.

Aantu ohaya longitha oongodhi dhopeke nenge tutye ooselula oku kwatathana, okwu ilonga nosho tuu. Monena ngaashingeyi aantu ohaya longitha oongodhioku landa iinima yawo koositola. Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji goongodhi ngaashi ooSamsung, ooNokia nooIphone ndhoka tadhi longwa paife, dhi na oongushu dhiimaliwa oyindji.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu yayoolokathana. Iimaliwa oyo hayi longithwa kaantu moshilongo okulanda oompumbwe dhawo, okufuta ooskola, okulanda iikulya nokulanda iinima yaka landithe opo ya vule okwiimonena sha shokuhupa.

Bank Windhoek, ombaanga ndjoka yomapungulilo moka aantu haa pungula iimaliwa yawo, oyali yeya po nethigathano lyo ku imba okangalo noku vena iimaliwa moka aahikingalo oyendji yali ya kutha ompito na yatatu yali ya vena iimaliwa shi ikwatelela kunkene yi imbi.

Aantu olundji ohaya kambadhala okulila aantu okupitila moongodhi, taya dhengele aantu noonomola dhapuka noku yapa omauyelele ga puka ngoka taye ya hingi opo ya gandje uuyelele kombinga yoombaanga dhawo yo aantu taya kuthako iimaliwa yawo. Uuyelele mbuka ohawu gandjwa opo aantu ya kale ya kotoka.

Moshilongo shetu omu na oonkulungu odhindji, ndhoka hadhi hongo iihoongomwa. Iihongomwa ha yi zi momiti yi li momaludhi giinamwenyo nenge gomiti. Iihongomwa mbika oha yi longithwa oku opaleka momahala opo ga monikwe nawa. Oha yi nana woo aatalelipo opo ye ye ya tale. Iihongomwa mbika oha yi landithwa ee ta yi zi iimaliwa.